Paɣa n ʒiya ka nyɛ gban sabinli ka daangi ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka duɣu tam di zuɣu ka teebuli bili ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu

Tankpaɣu n galisi doya ka so tam tankpaɣu maa ni ha ka yɛ liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli ka shab ʒi katawiya gbuni ka mashini toori tankpaɣu niŋdi bini puuni

Gbansabila niraba n ʒɛya bi galisiya shab ʒɛla tooni ha ka shab ʒɛ bi nyaanga shab ʒirila kuɣa ka shab durila kuɣa ka shab tabtab bi shahi ʒɛya shab pili zipiliti ka shab bi pili

Kaya ni taada paɣaba ni dabba shab ŋmɛrila dala ka shab wora paɣa ŋo worimi ka ŋmabi o noli ka zaŋ bini ŋmabi o zuɣu

ŋmani n ʒɛya ka boodiyɛ bɛ di puuni ka gala bɛ di puuni ka bi chɛrisi zaham n niŋ di puuni manʒa gba bɛ di puuni galli maa nyɛla dibaata

Bihi n bɛ kom puuni n toori kom ŋo so yɛla liiga boɣa waɣala ka so pili zipiligu ka dabiya

Paɣaba ayi n ʒɛya ka bob bob sabila ka pili zipili sabila ka so chinchina bi ʒɛla binwola gbuni wotamilo kodu Alaafee ni mango gbuni ka bi ʒɛya

Gbansabila ata bi ʒɛla moɣani ka koma piɛ n do tingbani maa ni ka bi gbubila tahapoŋ ka yuundi tahapoŋ maa puuni gbingbi boɣa bihi bihi

Gbansabila dabba n ʒɛya ka shab kuriya mashin gbuni so yɛla liiga piɛlli ka so yɛ zaɣ dozim ka so yɛ singirɛti sabinli ka so kuriya toori tankpaɣu

Palli yaɣali ka loori kura kura ʒɛnʒɛya ka saɣam saɣam ka shɛŋa bɛ palli maa zuɣu chɛna loori nim maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka pili bini